Neesi bila n zaŋ sitetoskopu n zaŋ yili o nyingolini ka ye liiga boɣaŋmaa ka so jinjiɛm waɣinli ka di kala ŋmani nuɣuso laasabu la ka pipa nima kuli teegi o tooni zaa m pa teebuli zuɣu o bela suɣuli ni ka paɣa sheba mini bihi gba be suɣuli maani pahi do'so za neesi bila maa nuzaa zuɣu.

Wawariba m-beni n-zaya ka doo maa do tiŋa ka paɣa maa za o zuɣusaa n-damdi o maŋa paɣa maa sola mukur' jia ka zaŋ birizia gɔli o nyɔɣu ni wawariba shɛba zaya n-yuuni ba

Paɣa kpɛm n ʒi kuɣu bili zuɣu o ŋmaharila waagashe ka waagashe bɛ tahapoŋ ni o zaŋ silba zaŋ tam kurifooti zuɣu bokati dibaayi ʒɛ nimaa ni ka piɛɣu gba biɛni dikpuni bɛ o ni bɛ luɣushɛli maa dikpuni maa zuɣu nyɛla zaɣ piɛlli ka gbunni nyɛ zaɣ sabinli

Neesi bila ŋun ye liiga ʒee o zaŋ o nuu n zaŋ niŋ batabila ni ni o yihi tim n dohi bihi o nuzaa puuni sheriga biɛni ka.teebuli maa zuɣu

Zamaatu m be daani do'so kpa ninkpara ka yuuni na ka Sheba gba za bɛ sani bɛ niriba ayi so ye liiga dozim ka so ye liiga nuɣuso so gba dabi nimaani ka ye liiga piɛlli ka zaŋ shigaari tu o nolini paɣa so mini do'so za tooni sa paɣa maa ye liiga piɛlli ka doo maa ye liiga nuɣuso laasabu ka bɛ diri fiila ka lara.

niriba anu n-diɛmdi diɛma bɛ diɛmdi la deen'shɛli silimiinsi ni boli vɔlibɔɔli maa bɛ puuni bibaaata nyɛla gbam'sabila ka bibaa ayi nyɛ gbam'piɛla gbam'piɛla maa puuni so nyɛla paɣa paɣa maa teegi o nuu ni o ŋme bolli mɛaa gban'sabila maa puuni so gba yirigi o nuu ni o gba ŋme bolli maa bɛ nyaanga mɔɣu laasabu m-beni tihi beni kami gɔnda tia kpukpali tia

mɔri mini waɔ waɔ n-tili du' kpulli du' kpulli maa mali voya ata di zuɣusaa du' kpulli maa pili la mɔri taha duu gba be ni maa ni ka bi' so bipuɣin' bilifu za du'kpulli maa tooni sa bipuɣin' so gba ʒi alabusaa ka bidib' bila ŋun ye liiga piɛlli ka o gba ʒi lɔba sabinli bɛ tooni sa bih' ayi gba be bɛ tooni ni kawana pua.

Doo gbibi bolli ka zaŋ bolli maa ti o do'kpee ka bɛ ti taba nuhi sheba gba zan m pahi bɛ zuɣu ka gbibi bukunima bukunima maa pam pa teebuli zuɣu n ti pahi bolli ka di gba zaya bɛ nyaaga tia zaya ka duu za bɛ nyaanga pahi.

Dobba ata m-be tima duu zaɣiyŋga zala nyaaŋa n-ye liiga piɛlli ka zaya yuuni tima maa bɛ puuni so za kompiwuta gbuni n-dihiri binshɛɣu niŋdi kompiwuta maa ni ka ŋun pahiri ata maa mi so jinjam sabinli ka ye liiga piɛlli ka zaŋ o nuu pa teebuli zuɣu n-yuuni ŋun dihiri kompiwuta maa.

Piibu piibu shee n bɔŋo silmiin doo mini doo so zaya n yuuni binshaɣu so gba bɛ piibu piibu adaka nim maa shee n dihira piibu piibu agent maa bi yɛ jakɛti nima ka jakɛti nim maa nyɛ buluu laasabu ka booyi booyi zaɣa piɛla ka bi shɛba pili zipiliti niriba ku gam la ni maa ni.

Dobba n za bɛ jema duu shee bɛ yela liiga dozim ka sheba gɔbi chinchin sabila pa dizuɣu so za nyaanga ŋɔ na ye t-sheeti bɛ jema duu maani di mali sabbu sabbu ka di ŋmani chaina ka bɛ yina.

Yaayari nɛma n doya ka paɣba ayi ni doo ka be yuuni yaayari nɛma maa doo maa tiri nɛma maa puuni shɛli ka gbibi shɛli o nuuni o ni gbib shɛli o nuuni maa nyɛla tankpaɣu kala laasabu doo maa piri namdi muna o nuuni ka kpa ninkpara doo maa so jinjam karli ka yɛ liiga karili shɛba gba kohiri nɛma luɣshɛlli polo daa maa ni

neesi bili n chibiri so shɛriga o ni chibiri so shɛrigi maa nyɛla paɣa nyaan kurigu neesi bili maa yɛla liiga vakaɣali ka zaŋ roba n zaŋ gobi o shee tariga neesi bili maa bi zaŋ binshaɣu pobi o nuhi ka gbubi gumdi bi zaa bi zaŋ nyɛ pobirigu pobi bi noya so gba ʒi nyaangi maa polo sa n gba zaŋ nyɛ pobirigu pobi bi noya

Polinsi anahi n gbaagi do'yino polinsi ata bɛ puuni nyɛla silimiinsi ka zaɣa yinka nyɛ gbansabili do'so bini gbaagi maa nyɛla gbansabinli o yrla liiga ʒee ka piri zipil'piɛlli ka so jinjiɛm sabinli bɛ biɛla duu puuni ka di mali keeji nima.

kootu duu m-bɔŋɔ looya paɣa zaya diri ninvuɣ' shɛba fiila lala niriba maa ʒi ʒimi ka polin' doo ye kootu n-za looya paɣa maa nyaaga jaaji gba ʒiya o nu' dirigu zuɣu ka fulaaki beni looya shɛba gba ʒi kuɣisi zuɣu ka takara nima kuli yam bɛ tooni.

duu n bɔŋɔ duu maa puuni dari teebuli ka teebuli maa zuɣu ka kɔpu mini ataaya duɣu bili tam duu maa ni di lahi mali fulaawaasi nima ka naan yi chɛ kuɣa kuɣu maa nyɛ zaɣ sabinli ka mali dari laasabu dinni o lahi mali kaabooti bila kaabooti maa zuɣu o lahi mali fulaawaasi shɛli gba ni tamya ni buku kpɛbu shee

zamaatu n ʒɛya n gbubi tani tani maa zuɣu dabba ayi n paya bi niŋdila bi kampeen piibu piibu kampeen paɣasara n yɛm niraba maa ni ka bi yɛ neen piɛla ka di mali zaɣ ʒiɛhi ni zaɣ dozim laasabu